Lehilahy manao satroka iray, milanja hazo iray eo midina ankavia dia mandroaka omby marobe eny amin'ny arabe, manodidina azy ireo dia misy trano vitsivitsy ary feno ala maitso mavana.

Ny sainam-pizenen'i Belzika dia mariky ny maha izy azy sy ny fiandrianan'ny fireneny. Ahitana loko telo izy io : mainty, mavo, ary mena, izay mandrafitra telo zoro mitsipitsipika mitsiroaroa. Ny mainty dia maneho ny antony ara- tantara ; ny mavo dia maneho ny fahefana mpanjaka ; ary ny mena dia maneho ny fitondrana.

Volo ngita miloko mainty any anaty toerana fanaovana volo, misy haingom-bolo fotsy eo ambony lohany, vao avy nosasana ny volo satria dia mbola misy mando ary ambina rano eny amin'ny lohan'ilay olona.

Ny siny plastika kely dia miloko mavo ary misy tanany mba hanamora ny fitondrana azy, ny sarony dia miloko fotsy ary misy lavaka roa kely eo avovoany. Ny siny dia azo ampiasaina amin'ny fitondrana zana-boankazo na zava-pisotro hafa ihany koa.

Ny hosodoko dia zavakanto na zavatra manan-tantara izay tiana hozaraina amin'ny hafa, miendrika mainty sy fotsy izy ireo, voarakotra anaty fitaratra ihany koa mba hiarovana azy ireo amin'ny vovoka sy ny hamandona.

Ny fanaingoka dia karazana biby kely iray. Manana vatana maitso sy mavo izy ary ny elany dia mangarahara. Mipetraka eo ambonin'ny ravina maitso izy. Izy io dia miala sasatra eo ambony ravina.

Ny fitaovana dia hampiasaina amin'ny fandrefesana ny tosi-drà. Manan-danja amin'ny fitsaboana izy satria mamela ny mpitsabo hanara-maso ny tosi-dràn'ny marary. Miloko mainty izy ary mipetraka eo ambony latabatra fotsy.

Ny toerana dia toerana fivarotana karazana zava-pisotro sy sakafo. Miloko mena ny rindrina ivelany ary misy seza miloko koa mitovy amin'izany ihany koa eo ivelany, misy vehivavy izay ao anatiny izay mety ho mpivarotra ny manodidina azy dia misy arabe ary misy mpivarotra hafa ihany koa.

Ny vary amin'anana dia vary fotsy mipetraka eo ambony lovia fotsy. Ny laoka dia kitoza, mipetraka eo ambony lovia fotsy ihany koa. Manodidina azy ireo dia misy sotro roa, antsy iray ary vilany kely iray. Ny sakafo rehetra sy ny fitaovana dia mipetraka eo ambony lamba miloko mavokely.

Misy fitaovana izay ampiasana amin'ny fandrefesana sy fanadihadiana ny famantarana elektirônika. Misy koa mpikajy, boky fampianarana ary fifitaovana elektirônika kely hafa. Ny fitaovana rehetra dia toa efa tranainy ary mety ho avy amin'ny sekoly iray.

Ny tsena eo amin'ny toerana iray dia tsotra ary tsy misy fitaovana moderina. Misy latabatra maromaro izay misy legioma sy voankazo samihafa. Misy trano fisakafoana tsotra iray eo amin'ny farany ambany. Ny lanitra dia mazava, ary ny masoandro dia mamirapiratra mahafinaritra.

Ny fitoeram-pako dia vita amin'ny plasitika, izay miloko mainty ary manana sarony mainty ihany koa, mipetraka eo antokotany vita amin'ny simenitra izy, izay misy vavahady miloko mena aoriany.

Eo amin'ny faritra misongadina dia misy tanimena, hazo ary kirihitra vitsivitsy. Manodidina ny toerana dia misy tendrombohitra maitso, ahitana trano kely maromaro ihany koa izay manana tafo vita amin'ny fanitso. Ny lanitra dia manga mangirana ary misy rahona fotsy vitsivitsy.

Ny tanana iray dia mihazona lovia kely vita amin'ny vy tsy arafesenina. Ny lovia dia miloko volafotsy ary manana endrika boribory. Ny tanana dia manarona ny ankamaroan'ny lovia ka tsy hita ny amin'ny farany ambany. Ny lovia dia toa vaovao ary tsy misy kilema hita maso.

Ny fitaovana dia ampiasaina amin'ny fambolena sy fikarakarana zaridaina. Misy angady lehibe vita amin'ny vỳ sy hazo, antsy fambolena, rofia maromaro ary angady kely. Ireo fitaovana ireo dia mijoro eo amin'ny tany vatolampy izay manondro fa mety ho sarotra ny fambolena an'ity toerana ity. Ny lokon'ny fitaovana indrindra ny vỳ. dia manohitra ny lokon'ny tany ka mahatonga azy ireo mivoaka tsara.

Ny paty dia karazana sakafo iray, izay vita amin'ny koba tsara toto ; misy karazany maro izy ireo ary samy manana ny endriny avokoa, toy ny : lavalava, ny miolakolana ary ny maro hafa ihany koa. Voatahiry ao anaty fonosana plastika mazava izy ireo ary samy misy ny marikany tsirairay avy. Hita eo ambanin'ny paty tsirairay ny vidiny.

Ny toerana dia fivarotana kely izay manolotra karazana fitaovam-pianarana sy birao maro. Misy trano be misy rindrina vita amin'ny hazo sy tafondro ary misy talantalana feno boky, diary, penina, pensilihazo ary fitaovam-pisoratra hafa. Misy boaty lehibe misy gazety eo amin'ny latabatra ; eo anoloana ny fivarotana dia toa manana mpanjifa betsaka satria feno entana.

Misy karazana voankazo marobe toy ny manga, ny papay ary ny voasary. Misy koa sôkolà sy zava-pisotro misy alikaola. Ny sakafo dia napetraka eo ambonin'ny latabatra ary misy haingo kely toy ny vatomamy sy ny sary hafa ihany koa.

Ny borosy fidiovana dia manana loko sy endrika samihafa. Ny ankamaroan' izy ireo dia vita amin' ny plastika ary manana volo-borosy vita amin' ny fitaovana mafiorina mba hanesorana ny loto. Ny sasany amin' izy ireo dia manana tanana lava mba ahafahana manadio ireo faritra sarotra tratrarina. Izy ireo dia mety ho ampiasaina hanadiovana ireo fitaovana isankarazany ao an-trano toy ny lafaoro, vata fampangatsiahana ary ny gorodona.

Ny angady dia fitaovana fambolena netim-paharazana ampiasaina andilana ny tany sy hanesorana ny ahitra. Ny antoko miasa amin' ny angady dia vita amin' ny vy ary ny tahony dia vita amin' ny hazo. Ny angady dia fitaovana tsotra sy mahomby amin' ny fanomanana ny tany amin' ny fambolena.

Ny ankamaroan'ny voankazo dia manana hodiny mavo ary mitovy ny habeny, misy voankazo iray anefa tapaka roa ka mampiray amin'ny hodiny sy ny nofo ao anatiny, ny nofo dia manana loko mavo ary toa masaka tsara, ny endriny dia toy ny adoty ary ny hodiny dia manana tsipika kely.

Ny latabatra boribory maromaro dia voarakotra lamba fotsy sy volotsokôla ary misy seza fotsy manodidina azy ireo, misy elo kely miloko samihafa manome alokaloka ho an'ireo izay hipetraka eo ; ao ambadiky ny latabatra dia misy trano misy rindrina vita amin'ny simenitra izay misy varavarana sy varavarankely.

Ny angady dia fitaovana ilaina amin'ny asa fambolena na amin'ny asa fanamboarana ny zaridaina. Izy io dia manana tahony lava vita amin'ny hazo ary ny lelany dia vita amin'ny vy efa somary harafesina ; miankina amin'ny rindrina miloko fotsy izy ary mipetraka eo amin'ny tany voalalotra amin'ny simenitra.

Karazana firavaka roa izay samy vita amin'ny vy tsy arafesenina. Ny voalohany dia misy rojo vy manify ary misy vatony kely, misy vato tsara tarehy. Ny faharoa dia misy rojo vy manify ary misy vatony môdely misy loko mainty. Samy voapetraka eo amin'ny karatra fotsy izy ireo izay misy soratra milaza ny fitaovana nanaovana azy.

Ny fonosana dia misy penina famantarana miisa enina. Samy manana loko marevaka avy izy ireo, toy ny mavokely, maitso, volomboasary

Ny asa tanana dia vita amin'ny hazo miloko volon-tsokolà, ary mampiharihary ny fahaizana sy ny fahakingan'ny mpanao azy. Ny endrika samihafa amin'izy ireo dia mampiseho ny fahasamihafan'ny kolontsaina sy ny fomba fiainan'ny olona mamokatra azy ireo. Ny hazavana voajanahary dia mandravaka ireo asa tanana ireo.

Ny vokatra dia vokatra natoraly, ampiasaina amin'ny fikarakarana volo mba hamerenana azy amin'ny tena endriny natoraly. Misy karazany dimy izy ireo toy ny fanatsorana volo ary misy famatoram-bolo miloko mena eo afovoan'izy ireo.

Avy amin'ny antapon' ny havoana dia mahita ny ranomasina midadasika sy ny lanitra manga misy volana vitsivitsy, ny tany any ambany dia rakotra ala maitso ary misy tanàna kely hita àvy lavitra, ny loko manga sy maitso dia manome endrika mahafinaritra ny fijery vao maraina.

Eo ambony latabatra hazo dia misy kaopy kafe mafana, vera misy ranom-boasary, mofo, ary vera misy rano tsotra. Ny kaopy kafe dia miloko maitso ary ny vilia kely eo ambaniny dia mitovy loko aminy ihany koa. Ny vera misy ranom-boasary dia misy marika izay milaza fa ranom-boasary izy io. Ny mofo dia napetraka eo akaikin'ny kaopy kafe.

Ny vavahady dia miloko mena ary misy varavarana lehibe vita amin'ny vy. Ny tamboho dia miloko mena ihany koa ary misy tapany mavo ny ambony sy ny ambany. Misy trano lehibe eo anilan'ny vavahady ary misy fiara sy olona eo anoloan'ny vavahady. Manome endrika iray izay mety ho sekoly, hôpitaly na toerana hafa misy olona betsaka izy io.

Ny vatakely dia vita amin'ny hazo ary ampiasaina amin'ny fitahirizana zavatra madinika. Manana endrika boribory izy ary misy sarony izay mihidy amin'ny alalan'ny fehikibo kely. Ny hazo ampiasaina amin'ny famokarana azy ity dia manana loko volontsokola ary misy endrika tsara tarehy.

Ny toerana dia toerana natokana anasana lamba na ihany koa isasana. Izy io dia vita amin'ny simenitra. Ny manodidina azy dia rakotra biriky sy simenitra ary misy maodely kely vita amin'ny vato maromaro. Mbola eo an-dalam-panamboarana azy izy io fa tsy mbola vita tanteraka.

Ny zavamaniry dia mitombo eo akaikin'ny rindrina. Manana ravina lava sy tery izy. Ny raviny dia miloko maitso mavana ary maniry mivantana amin'ny tany. Salama sy maniry tsara izy. Ary mety ho ampiasaina ho an'ny boky momban'ny zavamaniry; na ho an'ny tranokala momban'ny zaridaina.

Misy labozia samy hafa loko sy habeha, lamba famafana ary lovia vita amn'ny hazo. Ny entana rehetra dia voalamina tsara ao anaty fitoerana vita amin'ny plastika. Misy marika sy vidin'ny entana tsirairay voasoratra eo akaikiny.

Ny karazana sakafo maromaro dia ao anaty vata fisakafoanana miloko mena. Misy vary masaka miaraka amin'ny legioma sy hena, salady ary voankazo. Misy lovia hafa koa misy paty sy hena. Ny sakafo dia efa masaka tsara ary vonona ho anina. Ny loko marevaka sy ny sakafo samihafa dia mampiseho sakafo matsiro sy mahafa-po.

Ao amin'ny toeram-pivarotana iray dia misy lalantsara tery. Ny mpivarotra dia mampiasa trano vita amin'ny hazo mba ahafahan'izy ireo maneho ny entana amidiny. Misy karazana entana maro ao toy ny lamba, ny kitapo vita amin'ny rofia, ny satroka vita amin'ny rofia ary ny karazana entana maro samihafa ihany koa. Ny tafon'ny trano dia vita amin'ny fanitso.

Ny fitaovana dia fanaovana fahamanjana ho an'ny vehivavy. Misy ny fanaovana manjamaso amin'ny loko maro samihafa isan-karazany, misy ihany koa ny lokomena, ny vovoka matevina, ny akora fototra ary ny borosy amin'ny endrika sy habe samihafa. Ny fitaovana rehetra dia napetraka eo amin'ny latabatra misy lamba famafana.

Ny trano nentim-paharazana malagasy miloko fosy ; dia manana tohatra vita amin'ny tanomanga sy volontsangana ary rindrina vita amin'ny vato. Ny tafo dia vita amin'ny volontsangana izay miantoka ny fisian'ny rivotra ao an-trano. Misy varavarana sy varavaran-kely miloko manga izay manome endrika mafinaritra ny trano. Ny trano dia manana lavarangana kely eo manoloana; ary misy filagon'ny madagasikara mipetraka eo ambon'ny tafo.

Ny vokatra dia voalamina tsara amin'ny talantalana, ary misy karazany maro : anisan'izany ny ranon-tsavony fanasana loha, ary ny menaka ho an'ny volo. Ny vokatra tsirairay dia manana ny vidiny voafaritra. Ary ny ankamaroan'izy ireo dia misy voankazo, na menaka voajanahary avokoka. Ny marika dia fantatra amin'ny vokatra avo lenta sy ny fahaiza-manao amin'ny fikarakarana ny volo.

Toeramponenana malalaka any ambanivohitra izay misy trano be ara-pivavahana misongadina eo avovoany. Ny trano be dia manana tafo maranitra ary manana endrika moderina raha hoarina amin'ny trano hafa ao amin'ny vohitra, izay matetika vita amin'ny hazo sy misy tafo voahositra. Ny manodidina ny trano be dia misy hazo avo sy hazom-boanio izay mampiseo ny tontolo iainana tropikaly.

Ny kojakoja dia vita amin'ny fitaovana roa samy hafa loko ; ny ankamaroany dia miloko mavolahy ary misy ampahany kely miloko mainty. Ny endriny dia miolakolaka ary vita amin'ny fitaovana mafy orina. Manana endrika boribory izy ary azo antoka fa natao ho entina amin'ny tanana.

Andiana boky momba ny finoana sy ny fivavahana : ny ankamaroan'ireo boky ireo dia mikendry ny vehivavy ary manolotra torohevitra sy fampianarana mba hanatsarana ny fiainany ara-panahy ; misy boky momba ny vavaka, ny fifaliana, ny fiadanana ary ny fahatsapana ho mendrika. Ny boky dia samy manana ny loko sy endrika hafa saingy ny ankamaroany dia misy sary voninkazo ary samy manana ny mpanoratra azy avy.

Orinasa lehibe iray any ivelany izay manana ny marika mampiavaka azy dia mamokatra ireto andehan-jirokely misy fofona samy hafa ireto ny anaran'izy ireo dia samy manana ny anarana mampisarika sy mampiavaka azy tsirairay avy ny anaran'ireo fofona ireo dia tena isan-karazany manomboka amin'ny fofona mamy ka hatramin'ny fofona voninkazo ny lokomijio dia miloko marevaka ary mifanaraka amin'ny anaran'ny fofona tsirairay

Ny voankazo miisa telo dia mipetraka eo ambonin'ny ravina maitso. Ny voankazo roa amin'ireo dia tapaka roa ka mampiharihary ny nofo mena ao anatiny ; ny voankazo fahatelo kosa dia mbola tsy tapaka ary manana hodiny volontany. Misy voankazo kely maromaro koa eo akaikin'ny voankazo izay miloko mena.

Ny marika famantarana ho an'ny fikambanana iray izay mifandraika amin'ny tontolo iainana dia maneho endrika tsotra sy kanto ary mananambatra ny loko manga sy mavo. Misy tanana roa miendrika vavy izay miaro zavamaniry kely misy ravina roa, ary eo afovoany dia misy kintana miloko mavo.

Ny toerana fialan-tsasatra amoron-dranomasina dia tsotra sy mahafinaritra. Misy lay lehibe vita amin'ny ravina sampan-drofia izay manome alokaloka amin'ny masoandro. Misy fandriana mihantona roa eo ambanin'ilay lay izay mety ho toerana tsara hatoriana sy ifantohana amin'ny feon'onjan-dranomasina. Misy latabatra eo afovoany ary ny manodidina dia feno hazon-drofia sy zavamaniry maitso hafa.

Karazana entan-kely maro isan-karazany amidy eny amoron-dàlana, toy ny lamba famafana ny fitaovam-pandroana ary kilalao. Ny entana dia miloko marevaka ary voalamina tsara eo ambony latabatra, misy olona iray eo akaiky latabatra izay mety ho tompon'ny entana.

Ny entana haingo dia vita amin'ny hazo avokoa, msiy kabinetra boribory eo afovoany izay misy soritra sy sary amin'ny endrika voafaritra, manodidina azy dia misy saribakoly vita amin'ny hazo izay misy endrika vehivavy, ny sasany amin'izy ireo dia manana endrika nentim-paharazana malagasy.

Ny trano be dia misy rihana maromaro ary mbola eo amin'ny dingana voalohany amin'ny fanorenana. Ny ankamaroany ny rindrina ivelany dia avita amin'ny biriky mena, misy efitrano maromaro ary ny sasany amin'izy ireo dia mbola tsy vita ny varavarankely sy ny varavarana. Misy fiandry fanohanana vita amin'ny hazo manodidina an-trano izay ampiasaina hanohanana ny rihana ambony mandritra ny fanorenana.

Ny marika famantarana lehibe dia ny vondrona iray ao Taolagnaro. Ny famantarana dia vita amin'ny hazo sy simenitra ary miloko marevaka. Ao afovoany dia misy ny famantarana ofisialy an'ny vondrona izay manambara ny faha-enimpolo taonan'ny fikambanana. Ny famantarana dia napetraka eo anoloan'ny lanitra manga madio ary misy hazon-drofia eo amin'ny faritra ambany.

Ny fitaovana sivana rano fisotro madio dia misy siny roa mivondrona : ny iray eo ambony ary ny iray eo ambany. Ny siny ambony dia misarona boribory ary ny siny ambany dia misy sivana. Ny fitaovana dia vita amin'ny plastika mangarahara ary misy loko fotsy sy volomparasy. Mipetraka eo ambonin'ny vata fampangatsiahana izay izy.

Olona iray mijery sary mihantona amin'ny rindrina. Ireo sary ireo dia mampiseho vondrona olona mipetaka amin'ny rindrina ; nalaina tamin'ny toerana samihafa ary ny olona hita io dia samy manao akanjo samihafa. Manana endrika mandresy lahatra ary toa nalaina tamin'ny fakantsary matihana izy ireo : mety ho avy amin'ny fampirantiana sary na avy amin'ny gazety. Mampiseho ny fahaiza-manao sy ny fahaizana ara-batana an'ireo olona.

Ny lovia dia amidy amin'ny fivarotana fitaovam-pandrahoana vita amin'ny vy tsy misy fangarona izy ireo ary mitovy endrika ary samy manana tanana lava sy lovia boribory lehibe avokoa. Izy ireo dia voafetra ao anaty fonosana plastika mazava. Ny vidiny iray amin'ireo lovia ireo dia voatonona eo amin'ny fonosany.

Ny trano dia misy rihana roa. Miloko fotsy somary mavo ary manana varavarana sy varavarankely maro. Misy lavarangana misy rindrina vita amin'ny fitaratra ny trano izay manome fijery tsara ny manodidina. Misy toerana fanaovana fanatanjahantena eo an-tokotanin'ny trano izay mety ho toerana filalaovana baskety.

Ny voankazo goavy dia mbola manta. Misy voankazo maromaro mifikitra amin'ny sampany ary mbola maitso ny hodiny. Ny raviny ihany koa dia manana loko maitso mavana. Mety ho hanina manta izy io na handrasana masaka, afaka atao ranom-boankazo ihany koa.

Misy olona milomano ao anatin'ny rano. Eo amoron-drano eo dia misy toerana vita amin'ny hazo ary manolotra fijery tsara ny rano sy ny manodidina. Ny rano dia mihetsiketsika kely ary ny lanitra dia misy rahona samihafa habe sy endrika. Ny loko manga amin'ny rano sy ny lanitra dia manampy amin'ny famoronana rivotry ny fandriampahalemana.

Ny toeram-pivarotana dia manolotra safidy maro ho an'ny mpanjifany izay mitady sakafo maraina haingana sy mora. Misy karazana mofo isan-karazany voaomana mialoha toy ny mofo vita amin'ny varimbazaha feno, ary mofo voatoto. Misy koa ny mofo voatoto miaraka amin'ny kaonfitira. Ny ankamaroan'ny vokatra dia voaomana mialoha ary voatahiry ao anaty fonosana plastika.

Ao anaty lovia miloko fotsy misy haingony voninkazo dia misy vary sy laoka ; ny vary dia vary mena ary ny laoka kosa dia tsaramaso sy henan-kisoa misy sotro rovitra ao anaty lovia izay manondro fa Vonona hohanina ny sakafo, ny lovia dia napetraka eo ambonin'ny latabatra hazo.

Lehilahy lehibe iray manao solomaso, manao palitao miloko manga kely, lobaka fotsy ary fehitenda miloko mena ; misy famantaranandro sy peratra eo amin'ny tanany ; miondrika mijery io famantaranandro io izy ary mitsiky maivana.

Karazana fitaovana maro isankarazany izay ampiasaina amin'ny fanaovana sary hosodoko toy ny : pensily hazo ary ny boky. Misy karazana boky maromaro ihany koa eo ambonin'ny latabatra izay misy ireo fitaovana ireo.

Ny kaopy dia vita amin'ny fitaratra ary misy endrika boribory. Ny ankamaroan'ny faritra misy kaopy dia misy teboka majinika maromaro izay manome endrika manokana azy. Manana tànana iray izy, izay manamora ny fitondrana azy. Ny lokony dia mangarahara ka mamela ny olona hahita ny zavapisotro ao anatiny.

Ny fitaovana vita amin'ny plastika dia misy zava-maniry maromaro ao anatiny. Ny ankamaroan'ireo zava-maniry ireo dia manana ravina lehibe sy miloko. Misy zava-maniry misy ravina maitso mavana sy fotsy ary misy koa zava-maniry misy ravina mena sy maitso. Ny zava-maniry dia mipetraka ao anaty fitaovana plastika lehibe iray ary toa voakarakara tsara.

Ao afovoany dia misy "sofa" ilay fiompiana vita amin'ny volon'ondry malefaka ary misy tandrok'ankizy. Eo ankaikiny dia misy sezakely misy sandry izay natao ho an'ny ankizy kely. Ny fanaka rehetra dia manana loko mafana sy malefaka toy ny fotsy izay mampifanaraka tsara amin'ny efitra fatorian'ny zaza.

Ny mofo dia voatahiry ao anaty boaty vita amin'ny baoritra ary misy marika samihafa. Ny ankamaroan'izy ireo dia misy akora nentim-paharazana toy ny saosisy ary ny oliva. Ny sasany amin'izy ireo dia manana akora manokana toy ny legioma. Ny vata fampangatsiahana dia feno mofo ary milamina tsara mba ahafahan'ny mpanjifa misafidy azy.

Ny toerana dia midadasika sy mafinaritra ny maso. Misy renirano mivohitra eo afovoany, izay mandeha eo anelanelan'ny tendrom-bohitra roa. Ny rano dia miadana fandeha, ary misy hazavana manjelanjelatra eo ambonin'ny tany. Ny ilan'ny roa amin'ny renirano dia misy hazo sy zava-maniry maitso, izay manampy amin'ny hatsaran'ny toerana. Ny lanitra dia manga madinika, ary manome fahatsapana filaminana.

Ny famataranandro dia samy manana endrika sy loko samihafa saingy samy manana efijery avokoa. Hita eo amin'ny efijery ny ora, ny andro ary ny daty. Ny sasany amin'izy ireo dia manana bokotra fanampiny izay azo ampiasaina hanaovana asa sasany, toy ny fandraisana antso na ny fandefasana hafatra.

Karazana bibikely iray izay miorina eo amin'ny tany fisaka sy fotsy. Ny bibikely dia manana loko mainty sy volontsokolà, ary misy tsipika fotsy eo amin'ny vatany. Ny vatany dia misy endrika lava, ary ny tongony dia lava sy manify. Ny tandrony dia lava ary misy taolana maromaro.

Ny toeram-pivarotana iray dia manolotra karazana asa tanana maro samihafa avy aty Madagasikara. Misy sary hoso-doko amin'ny rindrina sary vongana kely ary koa ireo entana vita amin'ny hazo sy vato. Mampiseho ny fahaizana sy ny talenta arak'olotsaina malagasy izy ireo.

Ny toerana dia toeram-panorenana trano. Misy rindrina vita amin'ny biriky mena mbola tsy vita tanteraka ary misy tany fotaka manodidina azy. Misy olona roa mipetraka eo amin'ny rindrina, toa mijery ny asa fanorenana. Ny lanitra dia manga ary misy hazavana mivantana avy amin'ny masoandro izay manazava ny toerana.

Ny toeram-pivarotana dia fivarotana fanafody maro isankarazany izay ilaina amin'ny fitsaboana. Misy mpivarotra telo ao anatiny : ny roa vehivavy ary ny iray hafa kosa tsy hita ny endriny, eo ampitan'izy ireo kosa dia misy mpividy maromaro.

Ny tanàna dia misy trano maromaro izay vita amin'ny biriky, ny sasany kosa dia vita amin'ny hazo. Ny lokon'ny trano sasany dia miloko mavo. Eo antokontany dia misy lamba miahy. Ny manodidina ny trano dia misy ala sy zava-maintso maniry.

Ny trano kely fotsy dia misy tafo vita amin'ny tsipika izay mety ho fiangonana na trano fivavahana misy soratra hoe : "Manerinerina" eo amin'ny vavahady izay mety ho anaran'ny fiangonana na ny toerana, misy hazo sy kirihitra manodidina ny trano ary toa ao anaty tanàna kely na ny ambanivohitra no misy azy, ny trano dia toa efa tranainy ary mila fanamboarana kely indrindra eo amin'ny rindrina.

Ny trano dia mbola eo an-dalam-panorenana azy ary misy rihana iray. Ny rindrina dia vita amin'ny biriky. Misy tsangambato vita amin'ny hazo maromaro mitazona ny tampon'ny rindrina. Ny manodidina ny tranobe dia misy fotaka sy fasika.

Mandrafitra ny tanàna dia feno karazana trano maro be : misy ny trano avo be, misy ny kelikely kokoa ary misy ny antonony. Ao amin'ny tanàna dia ahita hazo maitso. Ny andro dia efa madiva hody masoandro.

Ny sainam-pirenen'i Liberia dia misy endrika mitovy amin'ny an'i Etazonia, amin'ny fananana kintana fotsy tokana eo amin'ny sorony avia ambony ao anaty sahamanga ary tsipika iraikambin'ny folo mifandimby mena sy fotsy. Ny fampiasana ireo loko sy endrika ireo dia manambara ny fifandraisana ara-tantara misy eo amin'i Liberia sy Etazonia.

Karazana voankazo maro isankarazany toy : ny manga, ny voasary, ny garana no amidy ao amin'ny toeram-pivarotana iray. Manodidina azy ireo ihany koa dia misy vehivavy hafa izay mivarotra legioma sy voankazo hafa ihany koa.

Misy volana iray sy kitana dimy eo amin'ny faritra mena amin'ny saina ,ny volana sy ny kitana dia samy miloko fotsy ny antsasany ambany amin'ny saina dia miloko fotsy, ny sainam-pirenena dia maneho ny firaisan-kina sy ny fihavanana eo amin'ny mponina marokarazany ao amin'ny firenena .

Ny angady dia fitaovana iray ampiasaina amin'ny fambolena. Manana tahony vita amin'ny hazo izy ary ny lohany vita amin'ny vỳ. Ny tahony dia ampiasaina hanindriana ny angady rehefa mandavaka ny tany ary ny lohany kosa no miditra ao anaty tany mba hanalana ny tany.

Ny mampiroa dia anana maitso izay manana ravina malalaka sy boribory ary misy loko maitso mavana, vao avy nojinjaina izy ireo noho ny fisiany rano mbola mipetaka eo amin'ny raviny, azo ampiasaina betsaka amin'ny salady sy ny lasopy ary manana tsiro malefaka sy mamikely ; izy io dia loharano tsara ho an'ny vitamina sy mineraly ary matetika no ampiasaina amin'ny sakafo ara-pahasalamana.

Misy vehivavy iray mijoro eo akaikin'ny vata fampangatsiahana ary misy fitaovana elektrika maro samy hafa ao anaty fitoerany, ao am-badikany. Ny ankamaroan' ireo dia manana marika mitovy avokoa. Ny loko mahazatra amin'izy ireo dia fotsy sy volondolo.

Misy karazana zavamaniry maromaro ahitana ny sasany manana ravina lehibe sy malalaka ary ny sasany kely sy tery. Ny sasany amin'ireo ravina ireo dia manana loko maitso mavana, raha ny hafa kosa dia manana loko maizina kokoa. Misy zavamaniry iray izay manana ravina mena izay manambara fahasamihafana amin'ny zavamaniry hafa. Ny zavamaniry dia mitombo akaikin'ny iray hafa mamorona fiangonana maitso.

Ny toeram-pivarotana dia manolotra karazana finday maro isan-karazany. Misy finday vaovao mbola ao anaty boaty ary misy kosa efa nampiasaina. Samy manana ny marikany tsirairay ny finday, ny vidin'ny finday dia mety ho hita eo amin'ny fitoerany fa ny fisian'ny faktiora dia manondro fa Azotianina ireo finday ireo

Ny fiangonana dia mbola eo an-dalam-panorenana, mampiavaka ny trano fivavahana Kristiana dia ny tilikambo eo an-tampony ary misy lakoroa eo afovoany, ny rindrina dia mbola tsy vita tanteraka ary misy olona vitsivitsy mandeha manodidina fiangonana, ny lanitra manga sy ny volana fotsy tia manome hazavana tsara ny trano ary ny hazo sy ahi-maitso manodidina dia manome endrika mahafinaritra ny fiangonana.

Hita taratra ny hatsaran'ny kolontsaina malagasy sy ny tantarany lalina. Ao afovoany dia misy vatolampy lehibe mariky ny maha-zava-dehibe ny tany amin'ny fombafomba sy ny finoana malagasy. Eo akaikin'io vatolampy io no misy trano be fahiny vita amin'ny vato izay manambara ny fahakingan'ny razantsika tamin'ny fanorenana. Ny manda vato manodidina sy ny hazo avy manatrika dia mampitombo ny hatsaran'ny toerana ary manome antsika sary an-tsaina ny fiainan'ny olona tamin'ny lasa.

Ny kiraro dia lehibe, miloko fotsy ary manana farany ambany miloko mainty. Mipetraka eo ambony fitoerany miloko mena izy ; ny vidiny dia mipetaka amin'ny taratasy fotsy eo anoloany. Miankina amin'ny rindrina miloko fotsy misy teboka mainty izy io, ao anatiny dia misy baoritra ; eo aoriany kosa dia misy fonon-tanana miloko mena sy mainty.

Ny motera dia samy hafa loko sy modely, ary toa vaovao avokoa izy ireo. Misy marika sy vidiny voasoratra eo amin'ny sasany amin'ireo motera ireo, izay manondro fa amidy daholo izy ireo.

Ny gara Manjakandriana dia trano efa tranainy nefa tsara tarehy. Misy trano maromaro hafa eo akaikin'ny gara ary misy olona vitsivitsy hita mipetraka eo amin'ny toerana fiandrasana. Manana endrika kôlônialy izy ary mbola mitazona ny hatsarany tamin'ny andro fahiny. Misy lalana roa mivantana mankany amin'ny lavitra ary misy hazo sy zavamaniry manodidina azy.

Ny toeram-pivarotana dia manolotra fitaovana fanoratana sy famoronana isan-karazany. Misy penina, pensilihazo mpanitsy, kasety ary fitaovana hafa izay ilaina amin'ny asa any an-tsekoly na ny asa any amin'ny birao. Ny entana rehetra dia voalamina tsara ao anaty fitoerana vita amin'ny plastika ary misy marika sy vidin'ny entana tsirairay voasoratra eo akaikiny.

Ny zaridaina dia mbola tsy vita fa mbola eo andala- panamboarana azy. Misy zava-maniry maintso sy mena izay vao nambolena ary mbola misy tany fotaka tsy voakarakara tsara eo an' elanelan' izy ireo. Eo amin' ny faritra ambony dia misy lalana misy fiara mandalo ary tranobe avo. Ny zaridaina dia manana fefy ary misy jiro.

Ny zavamaniry izay manana ravina lava sy tery ary mitambatra ka mahatonga azy mora fantarina mitombo tsara ao anaty tany malalaka izy ary manana endrika maitso mavana izay mahafinaritra amin'ny maso manana fofona manitra ihany koa izy ary matetika ampiasaina ho hanitra ary koa amin'ny fanomanana sakafo

Ny firavaka dia manana endrika boribory, ary eo afovoany dia misy hazo iray vita amin'ny volamena sy voangy kely izy ity. Ny hazo dia maneho ny fiainana sy ny fitomboana. Ny firavaka dia manana endrika tsotra nefa mahafinaritra, ary mety ho fanomezana tsara ho an'ny olo-tiana.

Maromaro ny boky ary voalamina tsara izy ireo mba ahitana ny lohatenin'ny tsirairay avy, misy boky miendrika boribory sy midadasika ary misy koa ny boky kely kokoa. Ny lokon'ireo boky ireo dia samy hafa, misy ny mena, ny mavo ary ny fotsy. Ao afovoany dia misy boky iray izay misongadina ary hita eo ivelany ny lohateniny sy ny anaran'ny mpanoratra azy.

Ny tokotany dia vita amin'ny simenitra. Misy tavoahangy plastika roa miparitaka eo amin'ny tany, ny iray misy satroka mena ary ny iray kosa tsy misy. Misy tsato-kazo lava miandanina eo akaikin'ny tavoahangy ary fonosana vovo-tsavony. Eo amin'ny faritra misy alokaloka dia misy karazana biby mandady.

Misy foto-kazo lehibe izay izay nohavaozina ho lasa vilany voninkazo. Voasarona zavamaniry maitso sy voninkazo miloko marevaka izy io ka manome endrika mahafinaritra sy mahavoky ny maso ny fampiasana foto-kazo, amin'ity fomba ity dia maneho ny fitiavana ny tontolo iainana ary mampiseho fomba iray ahafahana mamerina ny zavatra efa lany. Ny fanaingoana zaridaina toy izao dia mety ho fitaovana tsara mampiaina ny olona hifandray amin'ny natiora.

Misy varavarankely roa lehibe misy lambam-baravarana fotsy ary misy jiro eo amin'ny farany. Misy sofa roa ao amin'ny efitrano : ny iray dia loko manga ary ny iray kosa dia misy lamba firakotra miloko maivana. Misy latabatra kely eo afovoany, misy seza roa afaka koa ao amin'ny efitrano : ny iray dia vita amin'ny harambato ary ny iray kosa dia misy ondana malefaka. Misy gitara roa eo amin'ny sofa manga ary misy sary hoso-droa mihantona amin'ny rindrina.

Ny boky dia nosoratany mpanoratra malaza fahiny iray, voalamina tsy misy filaharana eo ambonin'ny latabatra ; ny ankamaroan'ny lohateny dia voasoratra amin'ny fiteny anglisy ary ny fonon'ny boky dia miloko marevaka sy misy sary.

Ny fankatsary dia modely efa taloha, napetraka eo ambon'ny latabatra fotsy ary misy ny kitapo fitehizana azy. Manodidina ny fankan-tsary dia misy sary sy taratasy taloha izay mety ho sary nalaina tamin'ity fankan-tsary ity ihany. Manana ny marika manokana izy io izay malaza tamin'ny taon-jato faha roapolo.

Misy rojo roa mifamatotra, ny iray manify, ary ny iray kely kokoa, ny rojo lehibe dia misy vatony rojo kely maromaro mitovy amin'ny diamondra, izy dia napetraka eo amin'ny modely loha izay manana endrika vozona. Ny lokony dia volamena ary ny modely kosa dia miloko mainty.

Ny papay dia tapaka roa eo ambonin'ny ravina maitso. Izy io dia voankazo tropikaly izay fantatra amin'ny hodiny mavo na maitso ary ny hodiny volomboasary. Ny nofony dia matevina ary misy voa maitso maro ao anatiny. Ny ravina maitso dia lehibe ary matetika hampiasaina ho toy ny fitaovana mandravaka.

Ny fandriana dia manana rihana amboniny izay mbola eo an-dalam-panamboarana azy eo amin'ny toeram-piasana iray. Miloko maizina izy ary manana endrika tsotra. Misy latabatra kely eo ambany fandriana ambony izay azo ampiasaina hitehirizana zavatra. Misy tohatra kely eo an'ilany fandriana. Ny fandriana dia napetraka eo amin'ny tany malalaka ary misy trano sy hazo eo amin'ny faritra ambadika.

Ny trano dia misy rihana roa ary vita amin'ny biriky mena. Manana tafo miloko mena ihany koa, manana endrika kolonialy miaraka amin'ny varavarana sy varavaran-kely. Misy lavarangana manodidina ny trano miaraka amin'ny rindrina vita amin'ny vy; ny trano dia mipetraka eo amin'ny tany fisaka manodidina azy dia misy zaridaina ary misy lakan-drano kely sy tetezana.

Ny sainam-pirenena dia ahitana tsipika telo mitsivalana ; maitso ny ambony sy ny ambany ary mavo ny afovoany ; misy zoro mena eo amin'ny ilany havia ary kintana maitso roa eo afovoany. Ny maitso dia maneho ny ala tropikaly midadasika eo amin'ny nosy, ny mavo dia maneho ny masoandro miondrika ary ny mena ny ady nataon'ny vahoaka mba ahazoana ny fahaleovantena.

misy karazana mofo samihafa eo amin'ny toeram-pivarotana, anisan'izany ny mofomamy nentim-paharazana italiana ary ny mofomamy fratnsay samy manana endrika sy loko samihafa izy ireo ary ny sasany dia voarakotra siramamy na sokola samy manana ny vidiny ny tsirairay izy ireo

Ny toeram-pivarotana dia manolotra kojakoja sy fitaovana maro isankarazany ho an'ny volo : misy satroka, saron- doha, peratra volo ary fitaovana hafa amin'ny fikarakarana volo. Miloko maro samihafa izy ireo toy ny mena, mavo ary manga. Ny fitaovana dia voalamina tsara eo ambonin'ny latabatra.